Issi allaxxiyo sohuwa malatiya bootan wolaytta leemo keettay dees, ubbakka A giddon kuway aykko misatiyagee dees, he kuwaappe ha baggarakka beni wolaytta asay uttiyo wogga oydiya shidhdha geettetiyagee dees.

Issi giyaa garssan cora asai shammiyaanne baizziyaageeti de'oosona he asatikka bayzziyoynne shammiyoy matta iliiluwaa woykko eessaa geetettees akka baizziya naa"u maccaasati sinttaara uttidaageetinne heezzu asati shammiyaageeti beettooosona.

issi gaashshiyaa shooqqan heezzu asati beettoosona. heezzaappe issoy attumaagaa naa"ay maccaageta. yaatida asati gaashshe giddoppe sharapaa qorriidi de'iyaageta.